kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni mayi midiyaati maa xawisanno

Sidaamu latishshu mamaari hoowe giddoti base tene uurrinsha massagani no massagaanono no gede la'nanniti hee'noommohu wolootuno gashshaano sidaamuri mimmitto jawachishshanni afansha uyittanniti noohu.

Sheeku mine kone misilete leelani noo sheeku minira manu galanoha ikkana seesado kawa ka`a waalchu nooha ikana roore anga sidaamu mi`ne heerano.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Jajabbu hiikko heedhenna wedellu caloottu noo? maa assitanni duunnanitte nooreetti?

Kuni mati yinumoha ikiro fikire kunsepgna agatotena sagalete mine yitano boro amadino boro lup yite leelitano woyi afine'mo dargati yinne huwantemo

Tini beettono inttanni sagale doogote aana loosse hirttani woyi dikkidhianni nooha ikkanna te beettono uurite albba ka'a higge la'anni noha ikkanna te beetto dikkidhanni noo base mamaatiro la'e kuli?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori ijaaraho. kuni ijaarino hawaasi quchumi giddo afamannoho.

Konne mine minoonihu addi addi gariniiti aansi leelanno addi addi seesu uduunichi aano horo lowonta danchate isi aana worooni caabicho loosooni addi addiriniiti

Kunni boohaarshu mereershaati. Konne boohaarshu darga mine leemichotenni mine buuyotenni fukinnonni. Konni minni gidoonnino iko gobaanni ofole sagale woyi bunna aganni boohaarano.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Manu kunni hiitte ama'no amaniinnoho? Kowiicho assanni noori maatti?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori bisoho buudhinayiire ikkanna kurino lowo horo aannoho.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori tini beetto bayiidhino qumbi maa wodhinanniho.

Tinni ooso waa daakanni afantanno. Waa daankanni woyeete hedeweelcho sirinqanni daafira lowo qoropho hasiisano. Tinni waa daakanni noo ooso kiironsa onteho.

Maali sagale maala bura murmure itate biifano gede assine qixeesinonni gari injanoho woroosinni barbarenna budenna isi qaame intaniha iima woronni.

Kuni mannu gamba yee mitimate afolena itanni noota bundhemo gari heerano isino babaxino danihu bifadu ofolite nootana labalu gaminasheti yaate?

nigiddete baanke minne ikanna tenne baankera manchu buuke fushire ka'eenitinni birra wodha hanafiha ikiro miteeke birru hasisisiro marre fushe adhara dandaano.

duuchu danihu loosu gari nooha ikkanna mittu geerchu manchi dadhamino uduunne gowara noowa mitte zanbiillete giddo gowisiisidhara abbite mulesi uurrite no

ingilizete afiinni pirpjekiterete yinanni uduunnicho ikkitanna, konni uduunnichi horono kompiiterete ikko jajjabba silkubba giddo noore jawa assite leelishannote yaate tini.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Kuni Marichooti? Maa asinaniho isi?

Borrote uduunnicho kuni borrote uduunni babbaxxitino borro borreessate horonsi'neemmoho kuni borrote uduunni su'mi biirete yineemmote tini biire danase kolishsho borreessitannote

Tini la'neemoti doogo ikkitanna doogo manchi beetira ikko kaameellate lowo horo uyitano, tene doogo aanna babaxino kaameli mottore manu saada wkl horonsirano

Mite basera gashshaancho ikke no jawa manchoti togo yeemmo woyte aanisini ikkikkini loossano loosinni heerano heeshshoni dagate iima noosi laoshi bikkinniti.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni mayi egenishshiisha lawanno borro maa leelishshannoteikka

konne darga noohu gobbanke gashshaancho ikkinohu dokiteri abiyyi ahiimedihu loonso loossa giddonni dagate kulanni nooha ikkanna, hattono qasiisote noonke gobba ledo mitto xiyyita nafa didhoonsoommo yaanni no.

Kuni mati yinumoha ikiro babaxino no darga afira dandinemorich ikana qoleno supermarket woyi suuqexe hidha dandinemo sagalet yiine huwata dandinemo

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? tinni danu danunkunni woroonnitti laallo mayiinnite?

supperimarkeettete mirte mimmitu aana dirre worre leellinshanni hee'noonnita duuchu dani kuula afidhinota hattono duuchu dani qaalinni borreessine worroonnita ikitannota anfanni hee'noommo

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kowiicho sasu manni leellannohu maa assanni noohoiika

Kuni beetti nna ledosi noo beetto shae anganni mine e'e shae agganni noo gede leellishshanno wiliilanni nohu kayin suu'nannore wiliishshineennat.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Mannu kunni kiiro mageehu noo? hiitto ikke nooho? maa assanni?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kawiichi bayichu maa assinannihoiika sayikilete doogo labbannoti .

kuni leellanohu siminaare usuramino waasa mittu darginni wolewa tareesate mannotu horoonsidhanno. hattonni mannu xiwanna hadhanno gaareti. addinta daafuro shaashitara danditanno.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori kaameelu mule lowo manni mare nooha kultanno doogono kinate doogooti

Wedellu ganba yee addi addi garinni qixaabinota addi addi horo uyiitanno godo'le godo'lani leelanno konne darga leelanno mine loonsooni garino lowo horo aano

Wondo genete yinanni base sidaami qoqqowi giddo wodiidi zoone quchuma ikkanna wole woradani badanosiri iibbalicho noosi, hattono eo jawa gamba assinanni woradati.

Sidaamu dagoomu qoqqowi mootimma Aroorreesu woradi gashshote borro mine yaannoha base kulano sumuda sumunde woronni kuni woradi jawa dhaggenna faayya baattote ofolla afirinoho yinanna macciishshinoommo.

aleenni leellanno manchihu loosisi qeechi maati? mama heeranno? hiikko ilamino? xa noo deerri mageeshiho? loosannohuno mayi uurrinsha giddoti? ooso noosi?

kuni mannooti lowontanni biifino garinni mittimmatenni gamba yee ofolle buna aganni nooha ikkanna, mitte rosunni maaassantino beetto dukkise nooha ikkanna, insano lowontanni hagiiraamma lawanno.

Tene suppermariketete yine woshinanni kowichonno babaxxinohu supermariketete gido hidhinanihu babaxino dani hirra heedhanno leelanonikeri gido hiratenna hidhate shiqino manni, bikkinanni kiilo baribare wkl

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori manchu hayilande haare dondanni xawira nooti leeltanni nooe

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? togoowa mamaatti yinaanni? Mayiira woroonni?

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? maanu kuni maa la"ani no?mayira ganba yiino? maayi aana uurino?

sasse saanne aanna sassenitera babaxitino danni sagale afanitanno mittete duume qollo, mittete kayinni waajo qollo, te'era kayiini daabbo afantanno mulleno lamme siinne shaenniti no

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini maa assinanni akambaaloti mayinni loonsoonniteikka

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? suqete hito uduni no ? koate meu daniti no?

Waajjo beetto xuma angasera timaattime amadde darte lamewa assite mitto boco amadde waase duntanni osolo talka assitanni leeltanno. Beetto maccano qasidhibote.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Beettu waalichoho gobbanni maa wodhinno? manoottu dage maa asitanni noosi?

tini xuma misile maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori lowonta biiffinota illete baxissanno misile ikkase xawisse kultanno. muuziqu uduunne kiboorde ikka leellishshanno

ofollate biifanno garinni loonse worroonni barcimmanna hattono ofollune mitore wodhinanni kurse tini mayiinni loonsoonnite? konne uduunne loosanno manni hiittooho ?

lowo geesha dasi yitanno haanja hayiso ofolatenno lowonnitanni baxisannoti afannitanowa ikanna gonne gonneteno biifanori mulle ofolatenno lowonta baxisanori haqe no.

misile tini alenni nooti maa leelishanni noo? maa amadinno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? xawisanori isi maati? seennu udire noiri maati? danna hiittoretti?

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori dubbu giddoonni haranni no mannaati kuni manni massanni nooha lawanno'ne?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Beetto maa masante uyiittanni noo?

Tini misilete la`nemoti beeto alba biifisano xagicho haadhe iseno riqite woluno riqano gede leelishanota labano iseno angichuni albise widira qolte no.

konne bayicho noohu sidaamu dagaha budenna balchooma amadino maxaafa ikkanna, kuni maxaafi lowontanni giddosi jawa egenno amadinoho, hattono jajjabbu egennaami borreessitinoho.

Mannu ganba yee addi addi garini budu uduune uddire babbaxino garinni budensa leelishani leelanno insa noo qooxeesa lowonta biifinse loonsooni gari lowonta danchate

Kunni dargi woganna turiziimete haraati. Konni hari gidoonni barete aanna sirba sirbano wedeli no. Konni wedelira albaanni ofole noo manni sirba sirbitanore daa'atanni no.

babbaxxino dani maashinubba horonsiratenni mannu wolqanni loonsanni looso yanna ajinshanni hayyo giddo lamunku doogote looso jawaachishshanno maashinubbaati kolishsho doogo loossanni no

konne darga babbaxxitino afantino gashshaano gamba yite dagge sidaamu giddo loosantanno sagalubba gamba assi'noonniwa la'anninna woy towaanyo assitanni noo dargaaati.

Bushshu hoshooshama abbitanno gawajjuwa giddo sase kulle Bushshu hoshooshama abbitanno gawajjuwa giddo sase kulle Bushshu hoshooshama abbitanno gawajjuwa giddo sase.

Kuri lelitanori baluniku minu maate ikitana lamu lamu lakuwotu ilantinore ikitana kurino lakuwota ikanisani mitu dani hudunuwa udidhino batilisano jawaho.

Shiima doogote mulle afamano minne ikanna konne minne manchu beetti galitinote yee horonsirano konni minni alibaani shiimada haqqenni honbooniti hoowe lelitanni afanitanno.

Kuni irshsha woyi gate ikkanna Konni irshshi gidono qunqqumashsho shaana kaanse heenooniha ikkanna kuni shasnino batinye ikkanna Kuni mannino konne shaana daa'atanni woyi la'anni no

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori fayyimmate agarooshshi uurrinshsha ikkitanna tinino hinkote fayyimma agarooshshi mine yinanni.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Konni hijjarri Anna noori maatti? kunni seedaannu marichooti?

La”ate albiidi niwaawe Konni woroonni kiiro uyinoonninsa misilla wodanchitini gedensaanni misillate aanne xa’minoonni xa’muwara Itophiyu malaatu afiinni dawaro uuyye La”ate.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? mannu kuni maa assani nooho anga amade noori maati

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? isihu su'misi ayiti? Mayiinni loosamminno? mama heeranno?

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori gallanni mineeti. kuni mini mannu oosora horote ikkannoha ikkanna lowo horo aannoho.

tini misile maa xawisa no?kuni manu maa asani no?anga maa amade no?uumoho maa woshino udune hitoha dirino lekkate maa wodhino?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori ijaaraho. kuni ijaarino maayi horo aannoho?

Kuni misilete leelishani noonkehu aduwu agarasinichi ama`noteni fulano mani mereero harani nooti leeltanonke yaate kuni aduwu agaraanchino haloho masaara qodhe no.

mini saada giddo mitte ikkitinoti harre mitteenni ikkite, mitoho duumu madaabbarinni hogonbeenna mitteenni ikkite hadhanni noota leellishshanno, tenne saada gananni noohu mittu manchino leellanno.

konne darga nooti su'maseno daraartu tullu yine woshshi'nannita ikkitanna, iseno afantino gashshaano giddo mittete, albaanni yannaserano itiyoophiyaho lowo kaa'lo assite sa'inote.

egenno burqitanno mine woy rosu mine leelishshanno misile ikkitanna, konni waalchi aana lame ooso misileno leeltanno. hattono konni mini albaanni hige haranni noohu lamu manni leelanno.

Kowiicho hiito dargi leellanni no ? ulayidi maa lawannoho ? maa xawisse kultanni noote ? kaameru manchi hiisse haarino misileeti?

tini misile maa xwisawo? kuni minu hisine minoyiho ?ussunu mageshihu no?wonbara mayira woroyite? wnbara me"e dana afidhino? walchu hitoho? minu imani marichi no?minu gidoni marichi no

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori manchu lukkuwa dada'lanni nooho lowo manchooti

Aante noore lame malaatta leellinshanni garinni mimmito lawisan- nonsarinni babbadannonsari maatiro Itophiyu malaatu afiinni xaw- isse Aante noore lame malaatta.

Seezu kuri lamenti seenni lowo geeshsha biifinori leellanno kuri seenni uddanonsano ikko uminsarano goowinsara babbaxxinore biifannore wodhe seesinori leellanni afamanno

Kuni darigi adid adid udunuwa gidosi Hera o dariga ikana insano; siwilu biradisite, udunuwa hayishshinanni safa gira gidhate horonisinani mandeja labbano

Kuri huwantemota bacceho yine woshinanire ikana qoleno bushuni loonsani udune ikana isino giirate qooxora wore horonsi'nanniricho ikinota buunxemo qoleno angate loonsaniho?

Saneem yittano uurrinsha tini kaameelu uduunubba soori'nanni base ikkite tene siwiilu uduune calla abbine hiraniwa ikkase xawisano kone insa calla worranite.

addi additi sagalete dani noohu giddo mitte supperimarkeettete mirteeti tinino faabirikunni ashshagante daggannote iimaseno ingilizete afiinni borreessinoonni borro noota ikkitano

Mittu labawo beeti misile leelishani noonteni gede angasi mitte fushe leelishani noonketera angichoho qalawate wodhe no tini qalawateno seene adhe noo gede kultano.

Ethiyophiyu dagana dadanna dagoomu mangiste gashaancho ikinohu gashaanchu abiyi ayimedihunma albi gashaancho ike sainohu hayilemayiram desaleynhu baandera ethiyophiyuniha amade noota la`noomo.

konne bayicho sidaamu daga woy wedelli mittimmatenni fulte uminsata ikkitinota xa'mo kayiisidhanni leeltanno bayicho ikkanna, duuchu manni sidaamu buni uddano uddi're no.

Tinni mini silikeeti tenne mini silike loonsonihu kirrenna pilastiketeti ise horonisinannihu mine callati hakiino sa'eena saante xa xa diwonshinanise agununnilla tellete baantañi.

Konee darga leelanno beeti loosani noori babbaxino uduunichooti konne uduunicho loosanni leelanohuno addi addi yannaasicho ogimma horoonsirani addi addi uduunicho loosani leelanno

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro sidaamu daga fichche canbaallallatte ayaanna ayiirisanni noo garaatti

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? beeto maa loosidhano? minise hitoho? maannu hito iikkw no?barcimu maayi mule no?

Lamu manni beettoho albaanni ofolte noori maa assidhanni no? Beetu mayi looso loosanni no? Insara wotensaanni hige noohu maatiro kuli?

Koatte tini koatte lekkate wodhineemmota ikkite lekkanke babbaxxinori kinchono ikko hattono gufichu lekkanke gawajjannosekki gede assite seekkite agartannonketa koattete yineemmo

Babbaxxino dani uduunnicho kuni uduunnichi mittu manchiwa harate woyi fiixuywa harate sagale wodhate horonsi'neemmo udduunnicho ikkinohu masoowe leeltanni afantanno yaate

Kowiicho hiito dargi leellanni no ? ulayidi maa lawannoho ? maa xawisse kultanni noote ? kaameru manchi hiisse haarino misileeti?

Jawa owaante aara yine jawa hijaara loonsanni hee'nonni busha ume qace qolle fiine biifinsanni hee'nonni garinna ki'na mine uurrinsannitta dire woronni.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Minnu giddo maa woroonni? Masoowette hunda may dooyisamme noo?

Kuni manchi shoole jaarikanna harichu aana hogowe nootae bundhana qoleno kunni jarkanni gido wayi wo'me noo gede sekine bundhemo yaate?

Kuni misilete aana la`nani henomohu makeenu woyi hodhishu mana darguni darga masanoha ikanna lowo yanna adhanowa muleni masse iilishawoho yaate.

Kuni babaxino haamata manni wayi lagiwa hige dirani nootae anfemo qoleno wajule udune udirinotana aliba hige harani nootae buuxa dandinanni?

Amma'no kuni manchi angasira huuro leellishannoha muuziiqa amaxxe maganosi woyi kaaliiqasi anga gotti asse galaxxanni woyi ayirrisanni noo manchi leellanno

Kuri seenu udire sesena biife urite ale hige la'ani noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe udune udire sesena

Maalale ikkeennansa wona adhite hadhino qotto qotinsara wodhite Layinkita haqqe wole haqqenni riqimbikkinni dola dihasiissanno yitanni hawarro balla mininsara higgu.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori maxaafa borreessinoonnihura badhiido woy aaniido ikkkasi leelishshanno

salaaxaho yinanni muro tenneetinso wolete? tenne muro wole murowiinni badannose coyi maati? manchi beetti tenne muro intannita ikkase mayiinni bade afeeti ita jammarihu?

Konninnino ninke Itophiyu daga mininke giddo woy olliinkera mannootu babbaxxitino wogate uduunne uddidhe noore la”a rosaminorichooti Konninnino ninke Itophiyu daga.

Aleeni egenshishaho leelani noori giddo mittu daama mine yaanohunna awaashi baanke manaho suuqirateno ikko suuqirinohano tidhate kaalitano owaanteeti awaashi baanke.

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro gobbatte agaraanchi ayiiradu bariccimmi aanna offolle, alibasiinno duucha mayike woreenna coyiiranni affammanno.

misile tini alenni nooti maa leelishanni noo? maa amadinno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? xawisanori isi maati? uulaanna giddo wo'me noori maari?

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori maga'note minira e'anni noo dagaati tini dagano maganonsa hasidhu garinni maga'nate qoosso noonsa.

aleenni leelitanno mannoti heewote aana affantannore ikkitanna heewisantannohuno doogote aana ikkanna heewo qeelkete gumulihu affansha adhanno heewoti. heewisamaanchuno jawata quxxawo assanno.

Muro murote yaa danase haanja ikkitinoti saga'litannoti lophitannoti hakkii sa'eno reetannota murote yine woshshineemmo muro hoogguha ikkiro lowo qarri heeranno

kowiicho msilete aana leellanni no uduunnichi lowontanni biifado ikkinohu faayya gede assi'ne duunoonnihu waajjuno hattono, koliishshu ko'attebbua mitteenni nootta leellishshanno dargaati?

tini balete giddonni fultanni noo giirate wiliile mayi korkaatinni ikkitannotero afootto? togo ikkanno bayiichi mamaati tophiyu giddo? tenne balera waa dunniro giira tini ba''ara dandiitanno?

Bunu daddali faayyaho mannuno tene yannara iso roore loossanna la'nanni duuchante basera mitu jawaninni me"e siine xorshine meu birrira hiraniro baalla seekke affino mannu.

superimaarkeetete giddo afi'nanni mirte giddo mitte ikkitinoti tini bisoho buudhinanni shittooti, tini shitto danaseno kolishshonna waajjo leeltanno. hattono mitte anganni lame amade nooti leeltanno.

lame beetto buna xorshannori addi dani budu uduunne uddire noowa albansaani siinna hattono daabbo duuchawa babbande worroonniti no badhensaanni gobba kultanno borro no

Gonxanni daalasa assine biifisi'nonni gari faayyaho iimasi diphanote uduuneno worre hee'nonni kone mulesinni qolle haqquni loonsonnire irkinse hee'nonni mannu hasatto garinni.

kuni manni gaamamannohu adawu agaraano giddo ikkanna, kuni mannino mittu dani uddano uddirinoha ikkanna, mittu manchi albaanni sae ikkinannita kulanni nooha ikkanna, badheenni minu leellanno.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori manchi albaanni hige noohu ayeeti teferra yinannihu mannu baalu hiittore uddire noo

Kuni babaxino dani udune udixe urite noore shoole labalo lelishan missile ikitana inanomitu anga kiseete wodhite mimitu mimito irkidhe no?

Kuni leellanno maxaafi tonne kifileha sidaamu afii maxaafa ikkanna giddosi lowo hedo nna mashalaqquwa amadinnoha ikkanna rosanote egenno ledate lowo geeshsa ka'lanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Kuri kaammelati horo ise maatti?

tini misile maa xawisano? kuni mainu hitoho? minu aana marichi no?aleni hige noo borro mayitano? woeoni hige nori mayitano? walchoho marichi ure no?minu albani maricho kansoni?

Tenne murote horo maati? Tinni muro ilete la'ate baxise noota ikitanna tinni muro maa asineenaati tugo ikite biifinohu? Mite mitente muroha su'mansa kiirte kuli?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? mannu buusu aanna togo ikke fula mayi budeetti?

Kuni misilete la`neemohu jawu galashinna shiimu galashi leelanonke yaate isino gobba saada ikke duboho heeranoha ikke manu albaani horontani difulano.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori gallanni woy daddalu mineeti. kuni mini mannu oosora lamente hayyora horo aannoho.

Muronna laalo yineemmor manchi beeti keeranchimara ikko xibba gargarate lowo horo uyitanno kur giddo mitte shaanaho shaana ita ma horo uyitannore ledde kuli?

Kuri manoti lananite gede amaru diru soro woyim chuamate ayanira lelitanore ikitana ayananisara babatitino sagale qitesite ku’u ku’uriwa ganiba yite ayirisanoret.

Kuri wedeli mine mintara darga bidi asitanni no. Insano minu darga haqe kaansanniwa untanni nooha ikanna mitu uure qottotenni umanna lankihu busha fushanni no.

Kuni kaayiini sagele hirranni mine ikkanna qoleno albiido qurccunni huxxinooniha ikkana meeyaa beetto heeshi yite haqqichcho hiiqitani nooha ikkana kaayiini labaa beeti uure la'anni no

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mannaho ikkina mannu kuni ma gobbaho.

tini xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori lowonta biiffinota illete baxissanno misile ikkase xawisse kultanno.

kuri fulino mani balinku sidamu mana ikana kuri manotino fiche chanibalala yinaita sidamu diri soro ayana ayirisani afanitano mitotu woniqo wotitnoret.

tini affini yinanni daggate iibillu doogonni sidaamu afinni yanna yanatenni fultanno mashalaqqe odoote suudinni dagate odoo iilishanno uurinshaati. yannilicho uurinshaati.

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? macho buna gafidhinohu hiissitaraati uddidhinori maati

kuni lelano manchi ayirradu kalaa selemoon laale kalo yamanoha ikana loosisi qechino sidaama daagomu qoqowu amaalete mini songaaficha yamaame afmano.

Sidaamu budu mani doogote gonfa udire umoho kofiyya wodhe anga siqqo amaxe kaamelanchote qacce amade alba woro higge hadhani noota misilete aana leeltano.

Faradu mini saada giddo mittoho maalasi mannu di"ittano adosi diqamanni wole hajo kayinni tirano lawishshaho mittore hogophine mite baseni wole base sa'ateno.

Qaaqqu bica uddano uddirr angichosi gotti asse sumuu taasinna hagiirresi xawisanni afamanno. Mulesino wolootu isi deerri qaaqquulli ofolte uminsa looso loossanni afantanno. Kuni qaaqqi albaanni callichisi ofolle no.

mannaho addi addi qarri iilliro kaa'lo assitannori giddo itiyophiyu duumu masqali gaamo kameelu aaninni uduunne dirrissanni noore anfanni hee'noommo yaate

Kore jajjabba hodhishshu kaameella gobbate gobbadi gobbara loonse abbinanni ninke gobba hidhinanni womaashino jawaho ikkollanna kayinni jajju jawu noonsa manni hidhe horonsiranna la'nanni roore yanna.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori ispoorte loosanni noo wedellaati. ispoorte maaho kaa'litanno? qoltenno ise loosa hoongiro makkinanni?

Kuri babaxitino sagalimate hooronsra dandinemorichoni insano muuze, burutukane, paapaya, timanitimena babaxitino sagale leelitano woyi afine'mo dargati insano manchi beetira lowo horono uyitanoret yaate

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? su'ma maatti yaamanttanno? meu danni woy akattu noose?

Leellanno manni massanni nooho? Kiironsano me'te ? Su'minsano ayeeooti? Manchu anga amadinori maati? Qodhinorino maati? Hiittee daga bude leellishannoreeti? Mancho marichi aana ofolte no?

kuni rosu mini lowo rosaano rosiise danchu gumira iilishini jawata rosu mineti. qoleno lowo rosaani konni rosi mine rosse jawa deerra iilitino.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori mannu kuni maa dadda'lanni nooiika uulla worroonniri maati intannireetinso angannireeti

Kunni wayi mitto darga kuussame heeranoho. Kunni wayi su'ma garbaho yinne woshinnanni. Konni garbira qulxu'me heedhano. Tenne qulxu'me mannu sagalimate horoonsirano.

Daddalu addi addi horo aanno. Tini horo aanotino babbaxino garinni dikko shiqinshe addi addi horo woyi e'o afi'ne heerate lowo horo aanno

Lekate kaase godo`le tene lekate kkaase godo`lera leeltanori kuri mittu duume udire mittu alee kolisho woroo barri udirinohu mite angani kaase amadino.

kuumi maanu maa asayi no?maa cu'me no?annani maudirin? gidoni maa uddirino? gowaho maa wodhino? insa me"e maanati? alba hika hige no?mulensa marichi no?badhensani marichi no?

Kuni mati yinumoha ikiro galani mine ikinota anfemo qoleno Howes qorqorote hoombonitana howete gidonino dancha caale uyitano haqe noota huwantemo?

Wedellu ganba yee leelanno base hiitoote insa mule leelanno addi addi garinni biifanno gede assine loonsooni hijaari minaminno gari maati

Gatu anuwa woyi irshu annuwa loosidhe konj garinni biifisuri gide insa dileeltano kayinni loosidhu woyte hedo cumishishateni ikko giwirinu mirte kaa'latenni ikko ledonsa noori xa gumu iilla rahenna marte towaanyo assittanni no.

musulumete amma'no harunsanno manna ikkanna, insano meentunna seennu callu mittimmate ofolle noo. hattono kuni manni dana tuqa baala uddano uddire ofolinoha leelishshanno.

kuni dargi hawasi quchuma ikkanna mannu gangalatanni foto ka"anno dargati. hawasi quchumi heerate lowo geesha biifadonna baxissanno. dancha ayarete gade noosi quchumati.

Maala maaluno sagalete giddo gaamamanno maala afi'neemmohu saada gorrineeti maala ita lowo horo afidhinote maalu giddosi lowo horo aatenni egennaminoho

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawissannori isi maati yinummoro kolishsho saa badette siiwo ganeenna usurantte nootti leelittanno?.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori kawiicho shae maga'note mineeti lowonta biiiffanno

Daganna maate dagate yineemmoti kiironsa jawa ikke mittowa heeranno manna dagate yineemmo maatete yineemmoti kayinni mittu mini giddo heeranno mannaati

Kunni budu uduune uddire uure noo manati kunni Mani uddirino uduuni su'ma ganfaho yine woshinanni qoleno sidàamu budu uduunwti yinanni

Kunni orittodoxete amano harunisaanoti kuri seeni xinqatu ayyana ayirisani no hakiino sa'eena insa kiirote la'anumoro lamalu géeshsha maritano aanansa naxala udirre no.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maa lawannoho? Bayiichchu mamaatti? Saada mayiinni uusurantinno?

Kuni manchu wo'ma darattote uduunne uddire goowaho kawatara wodhe biifa biifaansi yee ofolle nooho. Kuni manchi ofolle noohu minu giddooti.

Tinni kaameelunna hattono wolu hodhishi haranno doogooti. Tenne doogora qacete sasu manni haranni no. Tenne doogo aanna kaameeluno haranni no. Doogote qooxeesira hayisote muronna haqe leelteno.

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? tini kinna mayira qoqonboyite? ise mayi mule noote? albasenni marichi lelanni no?

alleni leltano misile hitto mana lilishano yinumoro. ooso laamu danni uduunne uddidhe alba alba hige kase goodo'litanni noo. woolu kayini maanu offole la"ani noo.

Buna yinanniweyite kalaqamunni afi'neemmo muro ikkitana tenne murono roore woyite agate horonsi'nanni. Buna hitto baattora kayinsanni? Bunu arronso hawado leanno?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuu'u makeenu mayra uurrinoho gido mayi nooikka

Mannu kalaqancho faarsira kalaqancho qaaga kalaqancho huuccira lowo geeshsha faayyate ikkino daafira wo'mu wodaninkeni Kalaqancho hexxinuummoro wo'munkuri ikkanonke Maganu su'minni.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? tini laalo togo biiffannoti maati burtukane labbannoti

Wonbare woyi ofolaancho wonbare yineemo woyite duuchu dani ofolaanchi no kuni kayiini misilete leelano ofolaanchi haqquni loonsooniha ikkano yaate yine hendani.

Kuni hanja muroni afi'nanniha ikasi bunxemoha ikana isino haannja ikinota buuxa dandinemo gari heerano isino ducha ikinotanna diinnna gamba asine woronita la'nemo?

dancha gede loonse worrooni rosu mini albaanni beetu umosi gulgu'le noohu doogote aana haranni no isino rosu mini waalchi widira la"anni no

Kuni dargi woye bayich bifadona hala'lado qoleno ikado ikinota anfemo isino babaxino danihu bifadu ofolinani udunicho nootana leelanta bunxe anfeno?

Kawiichchi kaayiini Hira hidhinanni base ikkitanna te baserano duuchchu Dani Hira no insano kaaroote diinnichu barbare shaanuna shunkkurttu heerannoha ikkanna te baserano mamaat?

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori lowonta dancha ikkase lowore rosiisannore amadase kultannote yaate tini

Wedellu ganba yee addi addi universtera babbaxitino kaabbu uddano uddire ayaana ayiirisani leelanni afamanno konni qooxeesira leeltano addi addi seesu uduunuwa noo base lowonta maalalisiisanno

mayra biiffinote misile? kuri qole maa leellishannoreeti? kuulu kuni hiittooho biifannoho tenne misilehu? uullaanni noori maati? kuni mayni loonsoonnireeti isi maati

Biifanno sagaletenna bunu mineeti. Gamgalatate ikko heerate woyyino mineeti. Minu giddono kuulaame qalamenni biifinsoonni uduunni leellanno. Beettono loossanni milli milli yitanni afantanno. Hattono ofollinanni barcimma leeltanno.

Qaaqqule togo gamaxe jawaachishanni lossa woyi rosiisa faayyate ,ooso ikkire yinire baalla hamii'ni yte adhittanore calla ikkikkini hiitto yite xa'mittanore ikka faayyate.

Hodhishsha hodhishshaho yaa mayyaate hodhishsha mamiicho afi'neemmo hodhishsha hodhissannore maati yinanni hodhishshu marichinniti millisa chaalannohu hodhishshu hoogiro hiittoo qarri daanno

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Konni su'mi maatti mayii aanna nooho? mama afammannoho?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini mannu roorenka seennu muliyyeoo lawannori riqqannori hidhanno xaggaati

Konne darga leelanno addi addi seesu uduunichi loosaminohu addi addi mannu loosinno ogimaniiti iso worre heenooni basera leelanno mini giddosi addi addire amadanno

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori mannu anga caabbicho amafdde nooti leeltanni nooe

Mannu gamba yiinowa mitu insa giddoni fule rosicho aani no qulaawu qaaliha ,togo mannu mimmitto rosiisani seejjamani hariro faayya ayanamite basera.

kuuri sase menti alba alba hige ofolle noo. maa asanino yinumoro jawa zayinera wasa tatayise shimadate qoole badanni noo. zayinnansara worrini hagak kaadhe wodhino

haanju kuuli noo qalame buurre loonsoonni minira angate ogimmanni mancho dancha gede assine loonse waalchu mule worroonniho badhesiinni wole minna no

Kuni babaxino haqete gambosinni kalaqamanno caale ikanna Kuni caaluno qidadona seeda dogo hari manni folishirate injanowa ikinota bunte la'a dandineemo

Kowiicho hiito dargi leellanni no ? ulayidi maa lawannoho ? maa xawisse kultanni noote ? kaameru manchi hiisse haarino misileeti?

Daddo loonsannihu saatuniini daddo uyiitanno horo mannu kadhe goxateeti ise leeltanno basera leelanno addi addi uduunichi loosaminohu addi addi ogimaniiti

Tene misilete leeltani noonketi ko`atete yinaniti lekate wodhineena leka gufichu woyi babaxinorichi lekate jifo abanoki gede agartano ko`ateetina biinfileho wodhinanite.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino su'madi baaqulaho yinaniha ikana sagalimate woyi qaamatimate horo aano richoti

konne darga bununna sagalete mine yine woshshinanniwa ikkanna, konne bayicho babbaxxino wedelli daye owaante afi'ranno bayichooti, duuchu wedellino gamba yee boohaaranni no.

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? kuuri maanu maa asani no?maa usirino? anga maa amadw no?

Rukkasho shokkasho doogo labburono mootimma dagate ledo halante jawa buusa kayise loossani no gedeti aleeni loosame goofino kuni haaru buusi.

Qarra Furgaote doogo Furgaote doogo Furgaote doogo Furgaote doogo Furgaote doogo xa muwa niwaawete amado garinni ikkado dawaro qolle Qarra.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori egenshiishshaho. kuni egenshiishshi anfoommokkire xawise leellishannonke.

afantino gashshaanonna annuwu giddo mitto ikkinohu jawu manchi umo fixxire seemma uddirinohu anga qawwe amaxxe hattono badhesiinni duuchu manni ofolle no

doogote aana lammu manooti hadhanni nooha ikkana mittu manchi farashsho amadde haranni no yaate mittu kayiini lekka aliba qole qaafanni nooha ikanna angatenno Silike amaxe no.

Tini barcimaho ofolte noo ooso yuniveristete rosaano ikkitanna rossanni noowa itiyopiyu rosu minisitere ikkinnohu biraanu nagihunna ledosi loossannori kuri rosaano daa"aattanni nna xa'mitanni no.

minne minnani hee'nonni kunni minnino saminne ka'ne anfita asinnani he'nonniha ikikinni hundunni habafe ferottenna kinchunni seekine xinitinanni hee'nonnita leelishanoha ikanna muttu beetti alibaani higge uure afamanno.

Mannu maa daa'atanni no? Loosamanni noorichi maati? Uurrinsoonnihu siwiilu mayinniho? Mannu kiirono me'ete? Ayyarete gade iibbadotenso qiidadote leeltannoti? Baattote ofollano maricho labbanno?

Kuni misilete aana leelani dirano wayi hiikini dirani no hiikini dayiino hiika harani no isi su`ma maati yinani darguno mamati.

haqqe kuri lowo horo uyitannore ikkitanna kur giddono worosenni noo hayso iima ofolline caa'late, ise umisenni babbaxinoricho loosirate lawishshaho mine mi'nate adhiniro wole haqqe riqiwatenni horonsira hasiissanno.

Sidaama woyi sidaamu afoo yaanno maxaafa borreesse qixeesinohu Ambessa Teferra yamamano fulahanchoti kuni fulahanchi sidaamu giddo jawa ayirrinye afirino dagate galattanchoti.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori lowonta dancha ikkase lowore rosiisannore amadase kultannote yaate tini

Kuni Snapchat yineemorich babaxitino hora aananke udunicho ikasi bundnanna qoleno silikete woyi mobayilete yinanirich gido appete yine woshinaniricho ikasi bundhemo?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Manoottu Kuni maa loosanni nna loosidhanni noo?

Konne uduunicho loonsoonihu addi addi ogimma horoonsineeti kuni uduunichi aano horo la'numoro baatto loosirate lowo horo aano isi afamanno qoxeesi lowonta biifanno

Kunni dargu ama'note mine ikanna Konne mine mannu magano maga'nanni afamano angansara muuziiqu uduunicho amade afooho wodhe geewo geewanni afamano.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori qaaqquullu rosi mineeti rosu mannu oossora hasiisannoho.

Ko'tte loonsanihu addi addi goginiiti ko'atte uyiitanno horo la'numoro lekke babbaxinori gufisannokki gede lowo horo aano hakiini sa'enno biinfilehono lowo kaa'lo aanno

kalqunni afi'noonni elto giddo mitte ikkitinota waye elto foonchu mule uurrite beetto umose tidhite itiyophiyuunniha kuula uduunne uddidhe uurrite noote

Baankke uyiitanno horo maati baankete addi asdi garinni manni suuqu ikko wole welere suuqirannohu mayiirati tenne baankke aana borreesinooni borro marichi malaate kultanno

Kuni manchi gambote giddo hasambanni he'noy hasawi giddo umisi hedo woy xa'mo kayise woy dawaro qolay noota leellishanno badhesinnino lowohu gambo beeqqanni no manni maccishshanni noosi angateno huuro jawa fushshanno mayika amade no.

Tinni sagale intara ra'inse fushinoonnita ikitanna tenne sagale mayinni loonsoonni? Sagale manchi beetira mayi horo uuyitano? Sagale marichira wore hee'noonni?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kurri iimma suttame noori maatti? uulla mayi lophanni noo?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori marichooti? Beetto maa asittanni nootte? Marichi aanna offolitte nootte?

Kuni ijari gidosi lowo babatitino loosu bisuba gidosi amadanoho woroni lelano loosi ithyophyu dadalu wote suqinanni mine ikan woleno babatinore gidosi amadino

Kuni danchana biifado ikinohu isilaanu ama'no harunsitanori magani'tano mine woyi maganinsa mineti isino bifadona seesalicha ikinota la'ne buuxa dandinemo yaate?

Kuri laneemori polise ikkitanna kuri sasentino seenne ikkanna lame aleeni kulaamo uddire worooni kolishsho bolaale wodhe nooha ikkanna Mitte kaayiini lamenkkare bullare wodhite no

Doogono nooha labbano woroni qolle maganiseemmo lawanori ni duumu gordu iima leellanori gederichi base maala'lisanote togo kalaqonna qooxeessa maala'line diaguranni marre dargaho leelline la'niro.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? baatto hiittotte? garametenni? maa kayiinsoonni? hiitto asinne?

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori kawiichi bununna sagalete mineeti mannu booharanno baychooti kuni lowonta biifannowaati

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Xexxerisa waalichoho mayiira ueinsoonni? maa asinara?

Tinni agatto shota agattooti. Tenne agatto masngote laallo huuncine loonsanni. Tenne agatto afi'nannihu dadalaanote anganni womaasha baanteeti. Tenne agatto woroonni uduunichi hayilaandete yinne woshinnanni.

Tini masoowete, massoowe manu angatenna hatonno babaxinno rahotenni loosate kaa'lanonsaha uduunicho horonsiratenni loosanno, tini massoowenno manu sagale maaxxirate, budeenna wodhate horonsinnanni

Kuri leellanno uduunnichi seesu uduunnicho ikkanna babbaxinoricho lawishshaho mine, manna, uduunne woleno konne lawannore seesisate woy biifisate horonsi'nemore ikkitanna insano babaxino coyini loosantinnoret.

Kuni saanete aana noori intanni sagale ikkitanna timanna shaana yinannireet. tima badalete bullenni ikko wole bullenni gannanniha ikkanna shaana kayini murote afi'neemmoho.

konne darga lekkate kaase godo'litanno mannooti mittimmatenni footo ka''anni noote, hattono, mimmitto labbanno uddano uddi'dhinori nooha ikkanna, giddonsa kayiinni shiima qaaqqo leeltanno.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori roo'ete. tini rooe garbu giddo heedhannote ise affine egentinoonni maa labbanno?

Kowiicho hiito dargi leellanni no ? ulayidi maa lawannoho ? maa xawisse kultanni noote ? kaameru manchi hiisse haarino misileeti?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? mannu maa assanni nooikka kowiicho

Kuni mati yinumoha ikiro Kuni bunaho yinaniha ikana isino xinqile luxumbe qashare sore xoxosine udule ganfaniha ikana danisino kolishoho yaate

iibbillu qarrisanno basera horonsi'nanni qiidado ayyere aanno uduunnicho konne maati yine woshshinanniho? konne uduunnicho roore yannara hiikko anfanniro kulie ?

beetto tini uddira uddiraansi yite biiffe biiffino wombarera mayiira ofoltino? tini beetto uddidhino uddano su'mi maati? hattono hiitto o daniuddano uddidhino?

tini fooqe giddose duucha loosunna daddalu mine gamba assite amadinnota ikkitanna, godo'lete mine, sagalete mine ,Agu mine w.k.l gamba assite amadinno.

Ijaarra lowontanni biifannonna halchishanno garinni loonse biifinse worroonnita leellishshanno. Tenne ijaarubba loonsoonnihu quchumu giddo ikkanna mitteenni loonse heerannoannira mootimma beekkinota labbanno.

guma yitano misile la’anni jawaachishinsa Rosaano la’ini? Rosaano la’inni? Hanni ayeeti kulannoehu? Rosaano hanni woroonni noo qaalla Rss: Rosaano ha’runsitini?

Quchumu horo lophinokkiha ikkirono mannu lophote dodamanni loosiranni mine mi'nanni no gedeti leellanni noohunna doogote hodhishshutera kinanna saada mayra fushine worooni yitano xa'molla kainoenna.

Leellanno ofollaanchi woyi soofi me'eho? Danisino maricho lawanno? Albasiinni worroonnihuaati ? Horosino maati? Soofu aana mannu noonso dino? Soofu me'e manna amadanno?

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori dadalu mine ikkinohu hala'ladu leellannoe anera kuulaoo buurranniha hidhinanni mineeti

Tini mannu giddebnooti madirake leellishannohu labballunna seennu oromote budi sirba sirbanni nooha ikkanna ka'anni ofolle noori kayinni babaxitinno huuro fushshanno udunnichinni ka'litanni noonsa.

Kone wedellicha jawa geeshsha baxeemmo ani korkaatuno qooxeesunni fule kalqete deerrini heewisame jawa uurrinsha hunda loosani afamano ilama hexxittano jannati.

rosaano rosu mine hadhuha ikkiro rossanninna godo'litanni sayiissanoti qaangannita ikkitanna, tenne godo'le su'ma maati yine su'minanni? ooso tini uddidhinota tenne mittu dani uddano maati yinanni?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? kunni gumamurichi maati maa assananiho? horo maa affirinno?

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Mite Niwaawete garinni aante noo xa’muwara gari dawaro doortine Itophiyu malaatu afiinni qolle Itophiyu Malaatu.

Hiitee atoobisee adho Hawasirra ha'rate? Dancha gede goxito? Dancha gede goxita? Dancha gede gooxini? Maa asitini timiirteetee mine? minii-los noheni?

mittu manchi angasira huuro gotti assanno uduunnicho amade coyiiranni nooha leelanno. hattono wolootuno ofolte macciishitanni afantanno, kuni manchi haanja uddano uddire no.

Sidaamu dagoomi qoqqowi mootimma manni budu uddano uddidhino wedellitte goowaho badooshshu malaate wodhite Addis Ababaho leeltanno. Beetto gaazeexenyate woyi sidaamu afii gaazeexenyaati.

Mannu wayi iima woyi buusaho aanaho hadhani woyi sa`ani nootana balanxe jawu manichira uyinani gede misilete aana buuxo asinoomo yaate.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maga'note minira e'anni noo dagaati tinino ortodokisete.

Kuri lamu labali uurite noota huwantemo yaate qoleno hatoti yinemo maati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino no

Maashine tini uyittano horo ayeerano haaro di"ikkittano ikkona kayinni assine amaxine horo affi'nanniro duuchu diafano ikkino daafira maashinubba horonsi'neemmo woyte horose keennanni horonsira noonke.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori koate tini mannu lekkate wodhannote tini

Addi addi muro uyiitanno horo maati murote murote giddo leeltanno addi addi baadi xagga uyiitanno horo maati baattote ofolla hiitoote

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori uduunnu mineeti. kunino mannu hasattosi garinni gopha dandaanno.

Lekkate dodasho janni Gebire Hailesilase kalqete olopike qaagoshshe isi jawaatu kuni qaange calla diaguraniho duuchante yannara basete leele ilamate rosicho aani afama noosiho.

Dubbu manchi beetira aano addi addi horo giddo babbaxitono haqqe giddosi leelate hakiini sa'enno babbaxitino addi addi dubbu saada heerate lowo horo afirino

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? mama duuname nooreti? su'misi maati? maricho loosanniho?

Kuni mati yinumoha ikiro mite manch mite saa xuxitay no woyi addo guxo goshosh axitay noota la'nemo yaate iseno duumete

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? kuuni bayichu maa lelishano? manu maa asani no?uudunu hisinayiho

tini misile maa xawisano? howe maayini hoonbini? howete gidoni mayi no?minu mayini fukininiho? minu badheni mayi no?minu albaani mayi no?kuuni iillalu mayi mule no?

Tonaa sasu again tonni wo’mitinota ikkase wolootunni baxxitinota assannose Tonaa sasu again tonni wo’mitinota ikkase wolootunni baxxitinota assannose Tonaa sasu.

caamu loosammannohu babbaxxitino doogganni affi'nanni filamino uduniiti. maanchi beettira lowo horo aanno. qoleno mannaho lekkate keeraanchimmara ikko babbaxxino biinfilira hossanno.

Tini gitare lannemot gidose lee kire amadinoha ikana tini gitareno loosanohu corenitete ikana leenita kire babatitino huruba gidose amdateni lilitano.

Kuni laneemmohu biraanu neggiha ikkanna Kuni manchchinmacca mancho ikkana itiyoopiyaho macca manchcho ikkinohuno timirtete gashaanchcho ikkasinii Kani daafirati qoleno kedosi noo manni deeri lameho

Manchu kuni ofolle siinnetenni buna safadhanni no. mulesino babaxitinno qaancira woy madabarrara babaxino dani buni no mitu iimasi galawu nookkihu keeranchu mitu galawunku ledono.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori haanja murooti. tini muro horose maati?

Lawishshaho, mittu lekkatenni hodhanno manchi agadha hasiissan- nosita doogote wodho agadhe ha’ra, doogo tayisanno wote tayinsanni masmarira calla tayisa, wole kaameellate jaddo abbitanno assootuwanni agadha w k l.

amma'note mine mittu wedilichi anga kayiise maa assanni no? hattono sabbakanni noo manchi beettu maa cooyirara fajje noosi? mannu kuni hiittee amma'no harunsanno mannaati?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? maxxaffu kunni mayiiniho? danna hiittoho? Borro mayiittano?

Kuni amiboomati yonanihana goba sada woye gaxigalaho yine woshinanniha ikiasina isino itanohu woyi sagalimate horonsiranirich mati yinumoha ikiro maala itanoho?

Wogate Uduunne Gobbanke Itophiyu batinye daganna dagoominna manni hee’rannota ikkasenni batinye woga afidhinote Wogate Uduunne Gobbanke Itophiyu batinye daganna dagoominna.

sidaamu manni qarransano ikko qawaaxxonsa mootimmate xawisanno doogo qeexaala ikkitanna, tenne basera kiirotenni haammata ikkino sidaami mayira qeexaa'lanni nooro afootto ?

Kuni manu gamba yinowa jilu mine wosha dandinnanni, konni gidonni leelanohu manu hatono mana koyisisanni noo manchi leelano, jilu mine ikkasi leelishanohu uulate aanna gigishinonihu woraqata ikkano

Motore tini motoreno manna darguni darga masitanoha ikkana manaho lowo kaa`lo asitano yaate lawishshaho manu rahe iilanokiwa ise rakke iilishano yine hendani.

Kuni saanete aana noohu omolicho, miximixxanna bacichoho aanaho noohu kayini maalu xibise ikkanna mannu saga'lanno gede qixeessinnonniha ikkanna roore woyite mininni roore hotellate loonsanni.

Kuni mannich ofoole angasini alibasi amaxe nootana goleno egenamino manncho ikasi bunxe afanna huwata dandinemo gari heerano yaa dandinemo garati

Weddellu mootichu jawima affe tene kalqeri baallu kapho ikkinotta buuxe mooticha faarsittano woyte mannaho rosicho uyittano woyte la'ne hagiidhinanni gari bikku dinoho.

Kuni kaayiini ofolle noo manna ikkana Konni manni batinyino duuchcha ikkana Kuni manni maa assanni nohoronna maricchira gambba yee nohoronna base mamaatiro kuli?

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori abiyyinna abiyyi mancho mitteeenni ofolle nooti leeltanno ise oso'ltanni no.

Kuni leelanori maati yinumoha ikiro gamba yee mitimate uure noo manna ikinotana bunxana insano isilama woyi musilimete ama'no harunsitanore ikansa anfemo?

Adhamana adhate amurate wonshinanni woyte harinsanni basetinna ku"u koira baxile xawisanni tene basera hasiri garinni daye baxilensa faajete assanonna qaale eano mineti.

Aksumete hawulte, Laa- libelu huuccattote minna, Faasilete mine, keeshshinohu Hararete mini, Aliyye ilaalla gobbate paarke, Baale ilaalla gobbate paarke, Xiis Abbay fooncho, Soofi Umeri fooncho, Xiyya kaasamino kinchonna woleno kula dandiinanni.

Addis Abbebu quchumi gashshooti koriderete latishshira qooxeessira babbaxxitino dagga bissa ledo assino hasaawa mamaro assinoniho, hiikko assinonni hakko waro odeessine sa'nonnikka.

Mancho woyi jawa mancho tene misilera albaani leeltanonketi waajo naxala udidhe udano alii eeli geesha wo`ma udidhinota leelishani noonke gede huwanteemo.

Kuni beetti kulanni noohu anganire ikkana konni anganni agatto biiri summi giyorgiisi yinaniha agatote so'ma ikkanna tenne xarmuse danino haanjjaho

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori dada'linanni hee'noonnihu dadalu leellanni nooe anera kowiicho kaaroote shaanu

aleenni leelitannori kuri itophiyu pirimeeligera wolayitta dicha lekkate kaase godo'litanno godo'laanoti. tini lekkate kaase gaamo jawaantete danchu garinni qolchantanni afantanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? su'mise maatti? danna hiittotte? maaho woranni? horo maa afidhinno?

Kune beetote lekkaatina koatte ikkitanna tenne koatte Dani waajjo ikkanna wodhitino bolaale danino kolishsho ikkana tini beetto koatte mayiira wodhitinori buuxe la'e xawisie?

lamme haqqu gaare leelitannoha ikanna tenne gaare aanna siminaarete yinanni waasa hogonbbe he'nonniha ikanna konni waasitino horosi dishiimate yaate sagalimatenno lowo horo aannoho.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni bunu mine lawannori maati maa assinanniho jawanu mamiicho horoonsi'nanniho

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Biriqaadete giddo noori maatti? ise kiiro me'e ikkitanno?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori rosu mineeti kunino lowo geeshsha horo aannoho egenno afi'nannihu ronseeti qolleno gobba gashshinannihu.

Kuni gangalantanni base mamiichooti? Hiitte gobbara afantanno? Biifinsoonni uduunnichi hiittoohu ? Uduunnichu su'mino maati? Giddosi ofollinanni base noosinso dinosi? biifinsoonni awawi dana hiittooho?

Kalqete deerrini daa"attote golla ikkittino gobbuwa bande deerrinsanni woronni umihunni sawadi Arabe, curaqao, Tophiya ,Kolobiya, Moroko, Anidora labbino gobbuwa jawa daa"attote base afidhino gede fille fushinonni.

tini misile maa xawisanote?"tene laloote su'mi mati? ise mayi aana no?ise maaho xaqanttano? ise mama laltano? ise kiirose me'e ikkitano? ise woroni su'mi maati?

assa hasiissannosiri hakiinni gura, qiniite kawa uurre jeefote kaameelu mule hoogiro ranke MIkkI AMAlA AyIkkI ArrA Barru Rosi Amado Taqa Loonseemmo Suwise Nabbawa Lai’ni?

Kuni leellannohu dubbo ikkana konni dubbi gidono duuchu Dani haqqenna duuchu Dani saada heedhanoha ikkana qole kaeenttinni tini baatto maayii korkaatinni mooltinoro buuxe kuli?

Perisedaanti Zalaworki Zewudeti janna massagaanchotinka albaani loosu yannara tini jawaatta duucha higeti Afriku gobbuwara sokka saysanna anfanni tene jawaatta massagaanchora ayirrinyu baxinohu hasiisanose ayee woyteno.

Konni widoonni gobbankera mangiste adhitino batinye qaafuwanni lowo soorruwa leella dandiitino Konni widoonni gobbankera mangiste adhitino batinye qaafuwanni lowo soorruwa.

lammu manooti uurite afanitannoha ikanna kuri manooti mittu hirannoha ikanna mittu kayiini hidhanni afamanno yaate hidhannohuno babaxitino electironkisetenni loosanni uduunichooti.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? tini maaho horoonis'nanni flasheetikka

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori cu"aho qasamino siwiilaati. konne maati yinanni? ayi horoonsiranno? maahono kaa'lanno?

kuni muuziiqu uduunnicho ikkanna, konne uduunne roorenkanni sirbu bayicho hattono, magano magansi'nannoi basera horonsi'nanniha ikkanna, danasino lowontanni waajjonna kolishshu widira hige marannoha ikkann, ka'aanni hige gitaareno leeltanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kageehu seedu minni mayiira minonniho?

duuchu manni ganaba yee ofollinowa mitte maye beetto gotti yite uurrite illesera manaantsire wodhite bolaale bulla qodhite kolishshoko"atte wodhite no

Doobicho kuni doobichino dubbu saada giddo woyi dubbu gaxigali giddo gaamamanoha ikke dubohonna roore anga sidaamu giddo lowontani afamanokiha ike leellano.

Wodiidi daga uminsahu ayyannu heerenase kone ayyanna ayirrisara jawu shiimi gamba yite budu uduune uddidhe buna gaffe xorshidhe aganni no gedeti.

Mannu duuchu sidaamu daganna dagoomi qoqqowi mootimma manni maayimmansa leelishshanno udunna woy budu uddano uddire xuruurrunni urre noota buuxa dandinoommo.